Ente nga nnyingi ddala zitambulira wamu nga zino eno ziriko amayembe amasongovu ddala, ente za nkizo nnyo kuba zituwa amata ate zituwa n'ennyama.

Flag ya Uganda eyina kkala ssatu ezigenda ziddiŋŋana okuli enzirugavu, ey'ekyenvu n'eya red. Mmakkati gaayo mulimu ekifaananyi ky'eŋŋaali ekiri mu kkala njeru.

Omusajja ng'ali kwokya ttannuulu ey'amabulooka era ataddemu enku era atudde ku nku ayambadde n'enkoofiira.